Auto tarkto bi jeeh.

Jabajambo Jung mbuseh.

Ñetti paketti kuloreh Kai.

Buntu

Jigeen bu sol roba bu bulo bulo bu nyurr nyu dawmeh si baat bi

Buntu tasekaay xibaar bi di standard, mo fasal si xatam bu jakk ne, coalition bi daa eseg si Gambia bu bes bu nyu digon

Xalèh bu gór ak ay rakam yu gór.

Aiiy borl plat ak aiiy kass yu neka cii boutique nju len dii jaiiy.

Ay xale jigeen yi fo, foham tagat yaram bu basket

Ñaari Otto yu ndaw yui tasèh ci kaw tali tahal sèèn lampú.

Ñaari goor yuy foo, di futbal. Keenë ki dëkë Gambi, keenë ki dëkë Cameeruun.

Ñaari peeri daalë koket, mungi am ay per. Am kulor bu doore.

Teere bi jangale macaar bu jumlo si sunj dekuwaay ak jawo ju nyu war si talibe yu digg domu yi

Ay diiw yaram ak sampo yu xalé.

Ay sabarr kat yu tóóg ci tefessu gaaj gi di sabarr.

Bolli rakas sou kaye la

Kureelgi di yengatu si afeeram xaliis, nyune nyi ge oot ligaykaat

Yai dommi saf safali jumbó.

Nyaari ooto yunj gare si pegi yoonwi

Ay ooto yunj gaare

Xalex bu jigeen ju laitu ay mees.

Ay florr yun ji si anda tek so si birr keur.

Ay foloor

Ñetti xalèh talibeh yu ndaw , yu sol ilifon yu am mbubu bu werta am lu wèèx ak zippu wala tubayi sokola.

Daaba yete kaay

Xalèh gór bu dëkk Gana bi futbol.

Ay ooto yi daaw si kaaw talibi, yi gaare si pegi bi, ak ay niinyi dox si pegi talibi

Aye auto takder, yii weur si gudi gih, di yoku karangeeh deuk bi.

Ay nit ñu nekka ci palasu dallukai ci tefessu gaaj gi.

Ap garabu bandaséé Kai bu nekka ci paket.

Ahbb taaleh bu bu mak bu gigain bu jangaleh katam bu gigain dii jokh aiiy keit, bui firr ndel neh jekhal na jangue cii ahbb fehte.

Am garabi siro nu nekka ci paket bi fajj danabi làk ak yenen fèbarr.

Ay bagas si jangekaay, ye xale talibe yi di jafandikoo lusi melni ay teere, bindekaay, ay macini kalkin, ay saag ak ay bindekaay

Gigeen ju sol yirèh bu bula am lu sokola.

Lame lahou bu orr.

Kaitu tass kati xibarr bi ñu nan Standard mo fasal ci xatam bu njak neh ap jungula mó don def ap leral si ñénti fukki nit ak jurom ñu jogeh won Gana nuñ lèèn rayeh ak ñyenen.

Ay yókós yun def ci mbuus diko jay.

Neegu sima yi ètas , bu am ñaari tek lanteh ba ñiett.

Ap mandarga búy fridel buttu nguur bi yengatu si aferi mbay ak mbaytef mi.

Otto yui daw ci kaw tali bi ak yun garreh ci pegga talli bi.

Ap boksu bu dèf ay jumtukai yii xalèh talibeh yi di jafandiko di bindè.

Beureubu dencheh kaii yeufi chosan ak histoire, aiiy kud ak guenue, lehket ak aiiy cork ak bahku yu ndaw.

Aye table, ak togu yunge ransaleh si palaasi daloo kaay.

Buntu kér, kèrti ètas .

Gan chakou mbokou la

Tablet ak laptop ak kassap kafèh ci kaw tabal.

Ay baaru jangk ak ay garabu koko yu nekk si tefes su gaej gi

Diwi yaram bu nekka ci bottèli .

Rabuxatti sèr bui rabi sèr.

Ay futbal Kat ti gór yi tagat sèèn yaram.

Ay ganarr yu nekka ci sèèn nguneh guñ leeni yafaleh.

Mango bunj les dageko ay dage, suysi jumbo

Dalle marakiss yu weex

Mbarr muñ defarr bam rafet , ransileh ay tohgu yu wèèx ak ay tabul di xar xew.

Kassi juus bu am galas.

Maarse

Jigain ju sol garambubu, bu sokolaa, nyu dawmeh baat bi.

Ay xale goor yi fotbal

Ab teere bu fasal si xat tam bu jankk bi ne, "The accidental bride", seetab njumte bi

Ap terreh bui jangaleh maceram Angaleh si talibeh yu diggi doom yi.

Biteelab saangara

Ap barabu jayèh Kai ay lekka ak ay pôtti meew ci bitik.

Ab kureel gu war Aduna wergel kepu, yu gine ko xame si UNICEF mi yagatu si afaaru xale ak karaage xale yi

Ap terreh bui jangaleh macer kalkin ci xalèh talibeh yu ndaw yi.

Jigeen ju sol garambubu bu am ay color color, nete, xonxa, weex, oraans

Ay deséé yuy ferdël ay gigeen yu eenu ay ndaw.

Ay jumtukai xalèh talibeh yi, ay kulureh, ay bindeh, ay raffeh Kai, ay lesseh kai ak ay tèèreh bindè Kai.

Ñetti xalèh gór yu futbol, di xaccu bal bu nekka ci kaw, Kenna ki japakati bal la, kenenki baga dugal, kenenki faral japakati bal bi.

Bunti tasèkai xibaryi bi Standard mo fasal ci xatam bu njak neh, Adama Barrow mu nekka njiitum Gambi mó wax neh du am benna ñaka yèmaleh bii am ci aferrum passport ndok borom ndombó takka yi bu amun ap cówców.

Peeri jaaru nopu.

Ay taka dèrru soldar yu tóóg dajjeh.

Keuru tasseh kai khibarr bi di Standard, mor fassal si khueti neh Sonko muneh dina jel luko yonn mey chi lu nyu dakheu si sen party bi.

Jigeen ju mabu.

Berembi taseh kai xibaar bi di standard mo fesal si xetam bu ngeh ka neh darboe ak kandeh keneh nen ay kadu ganaw ba sanem katagi jehxeh beng contu karta ga ba parex

Gurub bi xaléé Goor, yu handë di dox si kow tali bi.

perab daali sharah yu gigain yu def aii perr yu neteh, honghu ak buloo.

Juus bu nekka ci paket.

Xalèh gigeen bu sol yirèh bu dórèh, teyeh kalpèh bu xonxu.

Bópam miibalap nit bu dèf mbàxna bu dèf darapóó yi south Africa.

Xalex bu jigeen bu laatu ay tressi mess.

Ay xalee taalube yu neekë si seen berëbu jaangee kaay. Seen jaangalekat bu jigéen bi di leen jaangal, di wax ak ñoom.

Aye kalle tallibeh you ndow nekke cen berrebou jangekaye ak cen jangal kat

Yaya Jammeh kufi nekkon njiitum rewum Gambi.

Peketu haal.

Jeng bunj laki ci dew ak pompiterr bunj saff ci dew ak maalo ak domuc jimbo ci palat.

Ay wéñi ekale yi masoñg yi di teklaante di si hëëk.

Diwi goam, bu nek si packet bu weekh, am lu khonkhu ak lu buleuh.

Kureel gu daan yëngu ci waalum jëndë ak jaayum gérte, ak nalam diwu gérte, ñu ko daan wax,"Gambia Groundnut Cooperations".

Ay bangi fotorr yu dèffar bam rafet tekkó diko jay.

Ay daalë charax yu jigéen, yu baax.

Ay otto taksi yu ndaw, dagee, di daw si talibi, taal seen lampu.

Aye tablaa soleer

Haleh bu gigain bu sol robu bu waih am aii perr yu waih ak kaala bu waih.